Ngokugcwala kwezifo odokotela sebezivikela labomongikazi ukuthi bengathathi izifo kubaguli behambe lazo emakhaya abo kumuli zabo, lakhonapha siyambona udokotela uzivikele kusukela ekhanda ngitsho izandla uzivikele lalo umuntu omhlolayo uvikelekile futhi ngokunjalo.

Ukuba ngumongi kumbe ngumongikazi kudinga umuntu olesineke, olothando, obekezelayo. Umuntu owenelisa ukumela loba yisiphi isimo ngoba umsebenzi lo unzima awusuwona umsebenzi olula ofana lokuba ngumbalisi. Labo ububalisi bunzima kodwa bunganeno akufani lokuba ngumongikazi.

umsebenzi lomsebenzi ulazo izembatho zokuzivikela lo ngumongikazi uzivikele ukuthi akukho ngitsho lelilodwa igcikwane elingamnamathela uvale izandla wavala amakhala wavala ikhanda wavala ngitsho izigqoko zakhe azigqokileyo kuqakathekile ukuthi abantu bazivikele

Amanzi ayimpilo. Kuqakathekile ukuthi umuntu munye ngamunye abelamanzi ahlambulukileyo yikho uhulumeni esekuthethe wakubeka emahlombakhe ukuthi isigaba sinye ngasinye siba lezibhorane ezenelisa abantu abakuleyindawo ukuze bathole amanzi ahlambulukileyo, baphuze, bapheke bageze. Amanzi ayimpilo.

Omama bayakhuthazwa ukuhamba labantwana ezibhedlela. Ukuyohlolwa baphinde baphiwe imithi ebavikela kuzifo ezihlasela abantwana. Siyabonga ngoba izifo ezinengi azisekho ezazijayele ukuhlasela abantwana izifo ezifanana labodingindi abesenelisi ukuhlasela abantwana ngoba bayavikelwa.

Amanzi ayimpilo amanzi enza umuntu aphile kahle amanzi ayavikela izifo ezihlukeneyo nxa sigeza izandla ngamanzi ahlambukileyo langesepha ayafa amacikwane akade engasibangela izifo kasizi fundiseni ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi.

Sekwandile ukubona abantu bephila lesifo sengqondo ikakhulu abatsha, angazi kwenzakalani empilweni yabantu abatsha ngoba yibo osuthola begcwele ezibhedlela zabantu abagula ngokwengqondo, kuyadingeka ukuthi sidingisise ukuthi kwenzakalani ngempilo yabantwana abatsha.

Kusigaba ngesigaba lapho okulabantu abahlala khona abakhe khona kuyimfanelo yokuthi kube lesibhedlela kumbe kumbe lekilinika ukuze abantu abagulayo bangahambi umango emide. Lapho othola kungelazibhedoela kulezimota ezibizwa kuthwa ngumahambangendlwane ezithwala yonke imithi zihambe zisiya eduze labantu emakhaya ukuze bathole ukwelatshwa.

Ezibhedlela ezinkulu kwande ukuba lamabhakani atshengisa abantu indawo ezehlukeneyo. Indawo lapho okwelatshwa khona abantwana, indawo lapho okuthathwa khona izicubu zifakwe emtshineni, indawo lapho okuthathwa khona amaphilizi. Leli ibhakane lisitshengisa lapho okumele kuyethathwa khona izicubu zifakwe emtshineni.

Injekiseni ayilakuthi ungumuntu omdala, ibuhlungu. Nangu siyambona bayamhlaba ngendlela akhangele ngayo uyambona ukuthi utshaywa luvalo. Kodwa ke kukhanya ingathi lo omhlabayo ulesineke. Ukwenza ngobunono obukhulu ukuthi angamzwisi ubuhlungu. Lami nginje ngiyaye saba injekiseni.

Ubuxhakaxhaka, ongathi lanxa ubukhangela, ungazi ukuthi yimitshina bani. Ngeyani? Kulemitshina emikhulu. Kube lezithwebula zithombe. Ongaziyo lokuthi lezizithombe zithwebulwa zenziweni? Lemitshina ngeyani? Ihlolani? Kodwa nxa ngikhangelisisa kuhle, kusendlini lapho abahlolela khona izicubu. Abakubiza ngokuthi yilabholethari.

Imitshina etholakala endlini yokucubungula izicubu ezithathwa ebantwini abanye bathathwa izikhwehlela abanye bathathe umchamo abanye bathathwe indle konke lokhu kuyacubungulwa ukuze kutholakale isifo ukuthi yisifo bani esiphethe isiguli.

Umama usesibhedlela kukhanya umama ubebeletha usebelethile sebemkhiphele indlini yokubelethela bayambeka egumbini lokuphumula nango udokotela uyambuza buza ukuthi uzizwa njani umama ukhanya ephathekile kodwa uzabangcono ngoba okusalayo nxa usuthe wakhululeka ubuhlungu bonke buyaphela usuthakazelela ingane, ubuhlungu kucina kungasazwakali umuntu esethakazela ingani oseyibelethile

Odokotela ngabantu abaphiweyo ukuhlakanipha okumangalisayo ubona ngemisebenzi yabo abayenzayo ekufundeni bafundela ukukhangela abantu izifo bafundele ukupha abantu imithi eqondileyo bafundela ukusebenzisa imtshina eyiyona ebasiza ekuhloleni abantu lokuhlola izifo bahlakaniphile ngendlela ephezulu.

Inqola le isetshenziswa ngomongikazi labomongi. Phakathi kwale inqola kulamashelufu amanengi. Lapho abafaka khona imithi yabo. Kubule sekusiba futhi lalapho abalengisa khona futhi okulengiswayo, okunjengamabhodlela la athwala amanzi afakwa emzimbeni yeziguli.

Ngokukhula kolwazi sekulomitshina othi nxa uwukhangele uzibuze ukuthi wonalo umtshina ngowani kodwa ke ngobuhle bemfundo bakhona abanikazi bawo abawaziyo ukuthi lo umtshina usebenzani lo ngowani . Kodwa kimi ngizibonela nje kungani yisitofu sokupheka.

Imitshina le isetshenziswa ezibhedlela. Isetshenziswa ngabantu abalolwazi ukuthi isebenza kanjani. Kunzima ukuthi uwusebenzise nxa ungela lwazi. Odokotela bayafunda bafundiswe ukuthi bayisenzisa kanjani ukuze bathole impumela emihle yezigulane zabo.

Umshina no ophezulu kukhanya kungumshina osetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ngodokotela laba abacubungula amasampuli ayabe ethethwe kungaba yisampuli yegazi kungaba yisampuli yomchamo kungaba yisampuli yeskhwehlela ukuthi babone isisu ukuthi lomuntu ubulawa kuyini.

Sokule mtshini eminengi ephicaphicayo, kodwa odokotela bayazi. Ngoba bona bayifundela. Izifundo zabo zobu dokotela yikho zithatha iminyaka eminengi. Bayabe befunda befundiswa ngokusebenzisa imitshina yona le esiyibonayo. Mina angazi lokuthi ngu mtshina bani.

Ayimihlobohlobo amaphilisi. Kulemhlobo emhlophe, kulemhlobo elithanga, kulemhlobo eluhlaza, ebomvu wonke asebenza ngokutshiyeneyo .Siyawathanda amaphilisi kodwa alakho ukuvusa ezinye izifo.

Okungamabhodlela okubili okulentamo ende kuthi nxa sokufika lapha emakhanda kube lemzila ebomvu loluhlaza okotshani okunye kulomzila obomvu lolu hlaza okwesibhakabhaka angazi ukuthi phakathi amanzi la alani kodwa abanikazi bawo bayazi ukuthi ngawani.

Ibhokisana elincane elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elilomzila oliqamule elimnyama, emzileni lo kubhalwe ngamabala amhlophe abhalwe ngesilungu athi MyHelp AII phecelezi usizo lwami lonke.

Ngesikhathi sokuhluma kwezihlahla abantu abanengi baba lobunzima ekuphefumuleni lapha ufica bephefumula nzima emakhaleni bevaleka bevalwa yilokhu esikubiza sithi yinkankila kodwa zonalezi zihlahla futhi ezipha zibafakele inkankila ziphinda zibe lusizo ngoba kulapho okutholakala khona imithi yokufutha esiyibiza sithi yispray emakhaleni ukuze inkankila iyehle.

Ibhodlela leli lilomuthi kodwa angazi ukuthi kungabe kungumuthi wani ,libhodlela elimhlotshana elibhalwe ngamabala amnyama liphinde libesivalo esiluhlaza okwesbhakabhaka , eceleni kukhona ibala elithi lungumchilo wamakhosikazi.

Ukhulu uyawathanda amaphilisi. Ekhaya uhlala lomalukazana. Umalukazana usuke watshiya amaphilisi akhe okuzivikela ukuthi angatholi abantwana. Wawatshiya ekhitshini, uthole ukhulu esenathe amabili akhona.

Amambodlela okufakela izicubu aselungiselwe ukuthi ayothatha izicubu ebantwini kulamaphepha amhlophe phakathi kwalamambodlela aphindenjalo abalezinombolo ezibonisukuthi kumele athwale isilinganiso esingakanani alamakhanda aluhlaza okwesibhakabhaka, wona mahle lamambodlela

Amaphilizi alusizo kodwa ke kumele nxa uzawanatha uqale ubelolwazi ngawo. Ngangibone ogogo emakhaya angabona nje umuntu evula iphetshanyana lamaphilisi laye usecela. Kuyingozi khonokhu lina abatsha ake liyekele ukunika ogogo amaphilisi bengazange bayebonwa ngodokotela.

Ngokuphakama kolwazi oselukhona lakulezinsuku sekusiba lula lanxa umuntu ehlutshwa yisiphi isifo, ahambe ezitolo ezithengisa imithi yokwelapha ayechazela lo othengisayo ukuthi uphethwe yisiphi isifo bamthengisele lowomuthi asizakale.

Ungakubona kuzimbumbuluzana ezincane ukudelele khonokhu okuliphilisi, Kuqakathekile ukuthi ungakunathi nxa ungakwazi ukuthi ngokwani. Ogogo bayakuthanda ukuthi bengabona umuntu ezinathela amaphilisi laye sekhala ngeBP, sekhala ngekhanda, sekhala ngeqolo. Lingabaniki ogogo amaphilisi elingawaziyo ukuthi elephani lizababulala.

Umuntu ufunda aze ayongena egodini ngoba nampa odokotela. Nxa ubakhangele ungazitshela ukuthi hayi, bafundile baqeda. Nampa baqoqene, bakhanya kukhona abakufundisanayo. Umama lalo ubaba bavulavula izincwadi zokuthi babonisane ukuthi lapha kumele senze kanje, lapha kumele senze kanje. Utholukuthi mhlawumbe kukhona isifo esesithe saqhamuka, abazama ukuthi banjani basigweme.

Isibhedlela sabantwana lapho abahlolwakhona Udokotela uphethe insimbi oyifake endlebeni elinye icele walifaka esifubeni somntwana ufuna ukuthi azwe ukuthi umntwana lo uphefumulakuhle yini kumbe kukhona okungabe kuyamvala ukuphefumula kuqakathekile bazali ukuthi abantwana sibahambise ezibhedlela begula bengaguli bayehlolwa nje ukuze belapheke masinya nxa kuthe kwatholakala izifo

Sebekulalisile okukhekhe phezu kombheda udokotela uxhume zinye insimbi endlebeni zakhe waxhuma eyinye esifubeni sakhe okukhekhe ukuthi azwe ukuthi kuphefumula njani azwe ukuthi kuphilile yini abone ukuthi angakwelapha ngawuphi umuthi.

Siyalijabulela izulu kodwa kukhona ububi eliza lalo. Izulu lingana liyaletha izifo ezihlukeneyo ikakhulu esifana lemalaria. Imalaria iyabhaha ngesikhathi sezulu ngoba imiyane iyazala emanzini ibisiqalisa ukubhebhethekisa isifo semalaria.

Mina ngiyaphelelwa ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu abatsha bahlutshwe yisifutho segazi, bekujwayelekile ukuthi ogogo labo khulu yibo ababehlutshwa yilesi sifo kodwa ngalezi insuku abantu abancane yibo asebe hamba phambili ngalesi sifo esomfutho wegazi.

Ngihlala ngigqugquzela umfana wami ukuthi akahambe ayongena kumbutho. Sekulezifundo ezihlukehlukeneyo ngemva kokuthi bafundiswe ukuba ngamasotsha. Andubana bahambe phandle abafisayo sebengangena bayefundela ubudokotela njengalo esimbonayo abanye bayofundela ukuba ngababalisi.

Siyambonga uhulumende ngokupha abantu incwadi ezibavumela ukuthi bavule izitolo zokuthengisa imithi. Indawezinengi ziyatholakala lezi zitolo ikakhulu duzane lezibhedlela kwenza kubelula ukuthi nxa umuntu ephuma esibhedlela esephiwe lincwadi yokuthi ayothenga umuthi adlule ethenga umuthi esitolo semithi.

Kukhanya engathi yindlu esibhedlela lapho okuhlala khona imithi ngoba nanka amabhokisi ehlukene amanye amhlophe alembala oluhlaza okotshani, amanye amhlophe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kutsho ukuthi amabhokisi la asendlini esibhedlela ukuze nxa abantu bengaqeda ukuyelatshwa ngudokotela bese besiyathatha lawo amaphilisi ukuze bayenatha ekhaya .

Izitolo zemithi zihlanzekile futhi vele kumele zihlanzeke ngoba ziyingxenye yempilo yabantu. Kutholakala abantu abalolwazi ,abalolwazi lokuthengisa labalolwazi ngemithi. Ngiyangibone nxa ngingena ngiqala komunye nxa ngathi kuyamphica angithumele komunye ongathi ulolwazi oluphakame .

Izitolo ezithengisa imithi, zilusizo okumangalisayo, Abantu bayenelisa ukuthi bahambe kulezozitolo, bakhulume labasebenza phakathi, ngoba bakhona phakathi abafundeleyo, ukuthi nxa ukhuluma laye umtshele ukuthi uzwa lokhu. Akunike amaphilisi ahambisana lalokhu okuzwayo.

Ukuze ubone ukuthi impilo iqakathekile, lapho lalapho uthola kulamakiliniki, kulezibhedlela okuthi nxa abantu begula bahambe khona. Abalemali bayahamba kuwonalawa amakilinika efana lale esiyibonayo. Nxa imali yakho ingavumi ukhululekile ukuya esibhedlela sikaHulumeni.

Uhulumeni sewabona kuqakathekile ukuthi izisebenzi ezisebenza ezibhedlela zihambahambe zifundisa abantu ngezifo ezitshiyeneyo, indlela yokuzivikela lendlela yokuzelapha. Abantu labo bayakuthakazelela lokhu abakutshelwa ngabantu bezempilo.

Uhulumeni uzama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bathole impilakahle. Babelolwazi lokuphila. Bazivikele kuzifo ezikhona, ezenza bagule. Kungakho ubona uhulumeni eqhatsha abantu ukuthi bahambe bebhoda, befundisa izakhamizi, labahlali, ngendlela yokuziphatha, langendlela yokuzivikela kuzifo ezikhona.

Abezempilo sebekujwayele ukuphuma bangene phakathi kwezakhamizi bephethe imitshina yabo yokuhlola umfutho wegazi, yokuhlola itshukela, yokuhlola lalokhu abakubiza bethi yikholesterali ukuze basize abantu bazithole ukuthi bamingaphi ngokwempilo.

I HIV AIDS ngesinye sezifo ebezi sesatshwa kakhulu ngoba ekuqaleni bekuthwa aselapheki. Yebo ngempela asilalo iphilisi eliselaphayo kodwa sibonga ulwazi oselukhona ukuthi sekhona amaphilisi enza singakhuli emzimbeni. Enza siphele amandla umuntu aphile iminyaka eminengi.

Bathe wathalala omama labo baba angazi ukuthi lo ubaba omiyo ubatshelani kutshukuthi kukhona okudingeka babekwazi njengabantu besigaba njenge zakhamizi. Uthole ukuthi ukhona umntwana osephambanisile ngoba bayaganga abantwana besokuthiwa inyoni itshayelwa abadala nxa umntwana sethe waganga wena mzali nguwe othola icala.

Mina bengingazi ukuthi omongikazi labo bayafundiswa. Ngokubona kwami, nangu umongikazi omkhulu, udokotela, ufundisa lo umongikazi omncane, ukuthwebula izithombe, esebenzisa ubuxhakaxhaka obamanje, obubizwa ngokuthi ngamaskeni.

Umama kukhanya kulobuhlungu abuzwayo engalweni. Kodwake kuhle ngoba umama uyalwazi usizo lwakuqala ifirst aid, ngoba simbona nangu uyazithoba ukuze ubuhlungu behle. Kuqakathekile ukuthi sibelwazi usizo lwakuqala, esingazisiza ngalo emakhaya andukubana siye esibhedlela.

Kwesinye isikhathi sizithola siphethwe yikugula esingazi lokuthi yikugula mhlobo bani esingeke sikuqambe ukuthi yiliphi iphiillisi elingasisiza kulokhu kugula kodwa kuqakathekile ukuthi sizivoxavoxe ngoba ukuzivoxavoxa lakho kuyavikela kwezinye izifo ezisiphathayo. Wazivoxavoxa umzimba uyahlambuluka imithambo ivuleke usebenze kahle.

Amanzi ayimpilo izihlahla ziphilangamanzi abantu baphilangamanzi inyamazana ziphila ngamanzi siyadla ukudla ukuze kungenekahle emzimbeni yethu kuhanjiswa ngamanzi , amanzi ayikuphila kungakho kuqakathekile ukuthi siwagcine siwalondoloze ukuzelawo asigcine asilondoloze

Ulwazi esalutshiyelwa ngokhokho siyaziqhenya ngalololwazi olwemithi yesintu. Bafikile abemzini bezama ukusilahlisa kodwa sayala sathi ngeke silahle ubuyithi bethu ngoba umuntu ngumuntu ngosiko lwakhe. Umuntu lomuthi wesintu akutshiyani. Siyilokhu esiyikho khona ngobuntu bethu.

Siyababonga abelaphi bendabuko ngoba balusizo olumangalisayo. Zikhona izifo ezehlula izibhedlela kodwa nxa sezibanjwa ngabelaphi bendabuko bazitshaya bazibhuqe lezozifo aphile umuntu obesebangwa lezibi. Bakithi siyafisa ukuthi sibaqakathekise abelaphi bendabuko.

Siyalubonga ulwazi oselukhona ngezihlahla zemvelo abantu sebelimukile ukuthi ziyasebenza futhi ziyasiza zelapha okwedlula le eyabelungu ngoba layonale eyabelungu iphuma kuzihlahla zemvelo kuphela bona besebecwebelela bafake izinto lezinto ezicina zisenza ingasasebenzi ngendlela ezicina zisiba lezinye izifo kodwa ezemvelo izihlahla azila zifo.

Izihlahla ziyimpilo izihlahla zilomsebenzi omkhulu kakhulu emuntwini, thina abantu abamnyama esikhulele esintwini izihlahla siyazinakelela kakhulu ngoba yizo eziyimpilo sithola ukudla sithole imithi sithole inkuni sithole okokwakhisa izindlu zethu emakhaya.

Izihlahla ziqakathekile yikho uhulumeni wabona kufanele ukuthi ngasosonke isikhathi kube lenyanga lapho okuqakathekiswa khona ukuhlanyela isihlahla okuyikuthi umuntu munye lamunye kumele kube lesihlahla asihlanyelayo ngoba zilomsebenzi omkhulu kakhulu empilweni.

Ngokwanda kolwazi abantu sebekwazi ukuthatha imithi yesintu bayixubaxubanise baphume leminye imithi. Kukanti ebibaba ekuqaleni sebelakho ukuthi bafake uluju lwenyosi igcine isingasababi. Siyalubonga ulwazi abantu bakithi asebelalo osoluphakeme ngendlela emangalisayo.

Imithi yesintu mihle kakhulu ichaza ubuyithi bethu umuntu wonke ongumuntu kumele aziqhenye ngobunguye bakhe aziqhenye ngamasiko akhe, amasiko ethi ayasikuthaza ukuthi sisebenzise imvelo yethu efana lemithi yesintu sibeyazi ngitsho langama gama.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu okwedlula le eyesilungu. Eyesintu iyakwelapha ingazabe isavusa esinye isifo. Eyesilungu ngokunanzelela ikakhulu la amaphilisi esiwanatha size sihlukane lawo ngokufa alazo izifo azivusayo emzimbeni.

Kungani beqaiathekisa ukuthi izihlahla ziyimpilo? Yebo ziyimpilo izihlahla, ngoba umoya esiwuphefumulayo, izihlahla ziyawamukela. Ziwugezise, ziphinde ziwubuyisele kithi. Siwungenise emizimbeni yethu usuhlanzekile. Ziyimpilo izihlahla ngoba sithola kuzo umoya ohlambulukileyo.